Atinka neno atura nyig atura ma aturane Kong nen kalane ma obedo ping atura-ni Ko ti ki nyig kic acel ma ti ka tuku iwiye Kun mito kwanyo cam en ki iwi atura man

I cal man tye laco matye ka ngwec ki lela laco man otingo dako mo ite lela dako man kono omako bag mubedo kala dan polo tye ka ngwec i dye gudi inget ot ma nen wiye kwar tye dukan

Cal man tye ka nyuto bim ma tye ka wot i teng yo, bim man kono tye ka dongo wot kun tye ka neno gin mo ma ogamo wange dong ka ma bim man tye ka wot tye calo teng yo pien apwa oromo kom oboke weng bim man kono tye ka neno gin mo kun oketo iye cwinye.

Atye ka neno ot ma kituko i ye tuko luguma kun i nyim ot enino tye pikipiki aryo ma kijengo tye iye lela acel tye iye ka ma kiyubo iye mugati ngano tye iye mutoka acel madit en i nyim ot enoni.

Ati ka neno litino kwan ma gubedo i kilaci ti lutino aryo ma gucung angec ki lutinomukene manok guiolo cingi malo calo gimito gamo lagam jo maukene tye ma guketo cwinygi ma pe giromo ilo cinggi giti ka niang

Atye ka neno nyig kic ma opye i wi atura do atura man kalane kono nen papo aturane kono dwong nyig kic man opye kun oketo cwinye mada ka kwanyo camgi ki iwi atura man

Cal man tye ka nen raa ma gubutu idye pii kun guywer gutingo wigi malo gitye ka mato yamo raa man kono gitye ka oyo ceng ma nen calo kono gitye ka oyo nyango i nen, nen calo gitye idog pii pien oboke nyo doo tye i wi pii.

I cal man atye ka neno kabedo mo ma bedo calo ka gwoko lee man pak pien yen tye ma acel acel dok gidongo maboco atye ka neno lee mo ma nen ki i bor piny kume tye kala ma obedo alum alum.

I cal eni kono tye ka nen ot ma kigwoko iye cal tekwaro jami tekwaro ma tye iye adungu i kor otte kono ki goyo cal dano ma gurukeruk tekwaro dungu tye ka nenadungu ma romo gin adek i ot man.

Atye ka neno lutino anyira adek ma gua i kulu i kin lutino anyira adek-ki aryo guyeyo jeriken ngat acel bene oyeyo koc cupa papap ma kipiko iye pii ngat acel olyero jeriken labadde icinge.

Atye ka neno yeya aryo ma ti nam dong i yeya man ti ki dano ma nen calo dano mukene giti ka kope i yeya acel nio i yeya mukene en i nam man

I cal man kono tye ka nen ot mo ma kiyubo madit ma man tye ot lega ot lega man, tye ki yat ariya acel me dyere ki aryo mucung maboco dok ki malo tye ki yo ma okone ocito i ot lega kunu wi ot lega man kiyubo ki bati ma obedo makwar kwar kore bene kiwero makwar.

I cal man tye latin anyaka latin kwan matye ka ngwec i bar dong omalo buk icinge oruko kala bongo ma obedo aburu aburu pyere kore kono tye matar tye ka ngwec kun oruko war ma tere tye lakuo kup war macol

Atye ka neno nyig kic ma opye i wi ature atura man kono kala ne nen matar tar ka mukene obedo col col nyig kono tye acel keken i wi ature man.

Atye ka neno lutino ma gua ki ikulu lutino anyira angwen ma adek guyeyo jeriken madongo ngat acel tye ikingi tidi en oyeyo jeriken ma tidi labade inyimgi kon tye latin awobi ma tye ka ngilo pii ki lela kun kitweyo jeriken madonog itere.

I cal man ti ka nen ot lega dong ot lega-ni kono wiye ki yubu nyonyo kun kome tye macek ot lega man nen calo ot lega me jo caden remo ki yubu kono kome wiye ti nyonyo kun obino ogudu piny

Atye ka neno labwor dong labwor man kono nen gin ma kec oneko ocung i dilum kun dilumme bene pe gudongo maboco manen calo lum enini tye kabedo ma kigwoko i ye lee me park.

Atye ka neno ot ma ote nen calo ot moko cik i ot man tye kom ma ki cano kacel ki meca i iye tye ki gin lok ma kiketo ikom kom mukene manyim ki kom mukene mangec tye labongo gin lok

Atye ka neno nyig kic nyig kic man kono gitye ka kato ki bur ma nen calo otgi acel mukene tye ka donyo kun luwodigi mukene tye ka kato woko en ki dog otgi ma

I cal man atye ka neno poto ma kipito iye anyogi dong anyogi man kipitogi ma bedo nipaia i teng poto ni kono tye bunga murumo kun yadine nen ma obedo alumalum kabedone weng tye alumalum ma neno mwonya tutwal.

I cal man tye kanen meca i wi meca ni kono ki cano i iye juice ma kibiyo nia ki kom yen ingete kono kiketo iiye nyig yeni bene ma tye kanen i iye naci naci tye ka nen i iye muyeme tye ka nen i iye kerot tye kanen i iye muchungwa ma ki ngolo ki ma pe kingolo ki aneno i iye jami mukene mapadi padi matye ka nen i wi meca man

I cal man kono tye ka nen dukan nyo cuk ka ma kicato iye nyig yen macalo okono labolo ovacado tye ka nen bene okono muno dong tye ki lucat ma gubedo kun tena gitye ka kuro luwil.

I cal eni kono tye ka nyuto pol mac man kono tye ka nyuto waya kit ma kigamo kede mac dong pol mac man kono ki keto ki teng pi ki i yo matye iteng pi dong cawa ma kimako kede cal man kono tye cal marono ceng ocito kapoto pinge kono obedo poto.

I cal man tye iye peda kic ma tye i bong ma kiyabo wiye dong peda kic man opong ki kic dong i nge peda kicci tye iye ature ma kiketo iye dong.

I cal man kono tye ka nen odi lum ma kiyubigi ma mwonya odi lum man kono wigi ocito maboco kun tenawal-le kicweyo macego mada odi lum man kono gitye ingwr boma mo man nen calo odi lum ma ki yubo me namo

I cal man atye ka neno dyangi nyankole ma romo gin aryo dyangi man kono gitye ka camo lum, lum ma dyangi man tye ka camone kono nen lum matino waci mwoto dyangi guketo cwinygi ka gitye ka camo lum man

Atye ka neno atura maa atura man tye matar kun dyere olingo macol i atura man tye nyig anyangi ma tye ka tuk iye dong iteng ka macol-li olingo kala ma obedo ocwak ocwak.